Zvichechana nezvindumure zvichabva pamukaka, zvikaendeswa mundau dzekufunda, zvinodetsereka ngekuti zvinoona mukuwo wekutamba nemukuwo wekufunda zvimweni zvingazvidetsera mundaramo, zvakadayi ngekuremeredza vasharuka.

Zvakana kuti zvichechana zvimhupira, zvana zvichaamba kurumuma zviende kundau dzekufundira mwezvinongwarirwa zveifundira kuti ndxondo dzazvo dzibeuke.

Zvakanaka maningi kuti zvindumure zvichabva pamukaka zviende kundau dzazvo dzekufundira nekutambira zvinodetsera kuti makodo azvo agwinye.

Vachechana nendumure, ndombi nemajaha vakafunda vanonga vabeuka ndxondo nekuziya nyika nendau dzirimunyika mwedu.

Mundau weigara mundau mako zviya gara weinyera kuti majaha nendombi vanosisa kofunda. Zvinodetsera kuti vadzidziswe kushandisa nyara dzavo kuti vapone.

Zvakanaka kuti vanhani vaende kuchikora kofunda ngendaa yekuti kuchikorayo vanoona mukuwo wekunyora, kuerenga nekutamba nevamweni vanofundazve kuremeredza vantu nekugara zvakanaka nevamweni mundau.

Vechechana nendumure dzichabva pamukaka zvakanaka kuti vaende kundau dzekufundira ndikona kwevanothaya kuziya kubhuya nevamweni vantu.

Vachechana vanosisa kokaya kufunda vasati vasamhuka. Kuti vaone zvinovaaraidza veibangaradza nevamweni.

Ndombi nemajaha zvinosisa kuenda kundau dzekufundira kuti zvikone kunyora nekuerenga maara ngekuti ndizvona zvamunyika yotopona yemazuwa ano.

Vacheche nehundumure zvikaendeswaa kumbatsoo dzekufundira, misoro mazvo munokabanga zvakati hwee. Vokona kunyora nekuerenga zvakanyorwa.

Huchechana nehundumure huchabuda mukaka pamhiro, zvimajaha nezvindombi ngazviende zveshe kundau dzekufundira dziri mundau menyu, kuti zvione nguva yekubangaradza nezvimweni.

Zvima jaha nezvindombiyana nezvichechana ngazviende kumbatso dzekufundira kuti muxabango ixabange zvakanaka.

Kuti vana vaende kumbatso dzekufundira kwakanaka nekuti vanondofundiswa kubika vorofundiswa kushamba zveshe zvinooneka kumbatso dzekufundira.

Kwai rekai vadodori vaende kundau dzekufundira ngekuti vanosisira kutozviita. Vanoona mukuwo wekubangaradza, avachaangarari pambatso pemunovangwarira nguva zhinji.

Ndumure hadzisise kugara pamuzi dzeiangarara dzinosisa kuiswe ku mbatso dzekufundira kunxlondo dzibeuke.

Majaha nendombi vanosisa kuenda kundau dzekufundira. Zvakanakira kuti vanofundiswa ngemaitiro ezvaiitwa mundau mwedu kudhaya nevaigaremwo tisati tabarwa.

Muzvikora munosisa kuendwa ngemundu weshe azviketi ngekuti wafunda nglondo dzinobeuka wofunga zvinokuponesa kana kutsetsa zvihlayo zvekutengesa wopona.

Ndombi nemajaha vakaenda kumbatso dzekufundira zvinoita Kuti ndxondlo dzibeuke vozohluza mazano matsva.

Zvakanakira kufunda mazuwa ano ngezvekuti vana vakaendeswa kumamhatso ekufundira vanofundiswa maponero angavazoita mundaramo dzawo veishandise nyara dzawo.

Kuti majaha nendombi vaende kumbatso dzekufundira kwakanaka ngekuti vanokonawo kubaya-baya midziyo dzemazuwa ano dzaayo.

Ndombi nemajaha ngavaende kuzvikora vofunda zvinodetsera kuti vasaona mukuwo wekuhoba nemukowo wekumwa doro veidhakwa.

Kwai mumamhatso mwekufundira mundau dzeshe dzekufundira Kune vanokona kutokasa ngemaitirwo anoita zviro vantu votofunda.

Zvakanakire kuti ndombi nemajaha vafunde muzvikora ngechekuti vanofundiswa zviro zvitsva uyehe avazoyemurani mundaramo dzawo.

Ndombi ne varumbwana ngava ende ko funda vakasisira kuenda ku mbatso dzeku fundira ngekuti variyo vano sambuka.

Zvakanaka kuti varumbwana nentombi vaende kuzvikora vofunda variyo vanoonawo mukuwo wekubangaradza varipamwepo nekufunda mazano amweni avasingaziyi.

Zvakanakira kuti ndombi nemajaha vaende koofunda, ngezvekuti vanonga vokonawo kuzvifungira zvinozovadetsera mundaramo dzavo.

Zvakanaka kuti majaha aendewo kumhatso dzekufundira vanofundira kutsetsa zvihlayo zvekugara nekufundazve zvimweni zvingavadetsa mukupona kwavo.

Nawowo majaha nendombi hazvisizi kugara pamuzi. Vanosisa kuenda kumhatso dzekufundira kuti vafunde, ndxondo dzibeukewo.

Majaha nendombi vakaenda kumamhatso ekufundira vanoona mukuwo wekutamba ngemukuwo wekuronzerana zvavanoxabanga.

Madhodha , vaisa, ndombi ,majaha, nhlekemezi, madzimai veshe vakaona mukuwo wekuenda kumamhatso ekufundira eikuti vafunde zvinoita kuti kunxlabana kuite kudodori mumamizi.

Chekufunda chino hachidi kusikiza kana kuti moxabanga muri kumuzi kwenyuyo mweiona inga hachiiti. Kufunda kwakanaka ngekuti mixabango inounza mixabango mitsva mukurarama kwedu.

Zvakanakira kuti mandombi nemajaha vafunde, ngezvekuti vanonga vokwanisa kuxabanga, zvinovaponesa zvakaita ingatei kutsetsa zvihlayo zvekugara.

Kona kuendesa majaha nendobhi kuzvikora kofunda kwakanaka ngekuti ndikona kunobva mazano matsva mundaramo dzedu.

Mundau mwetinogara munoonekwa ndau dzekufundira majaha nendombi vanosisa kuenda kundau dzekufundira zvakanakira kuti vanokona mukuwo wekubangaradza nevamweni nekutovhurika ndxondo dzawo.

Kwai hayi azvichadi kuhlehla kutya kuenda kumpatso dzekufundira. Akufundwi mabhuku basi asi kune mitambo inodetserazve vana kuti vapone ndiyo.

Kuzvikorayo kwakanaka kuti ndombi nemajaha zviende zvinodetsereka ngendayekuti ndikona kwanotodzidziswa kuremeredza vasharuka.

Kufunda akuna mukuru kana mudoko. Misuwo yemhatso dzekufundira yakabeuka, anoda kuenda, unoenda koofunda.

Ndombi nemajaha vanyari vasharukwa votenderwa veshe kuenda kundau dzezvikora kofunda izvi zvinodetsa ngekuti zvinopungura godo mundaramo dzedu.

Peshe-peshe petinogara, mazuva ano, pane zvikora zvakabeurwa, zvakanaka ngekuti, zvinoitira kuti, mwana weshe, paite padhuze koofunda.

Majaha nendombi musavangwarira mumamizi mamunogara vaendedei kundau dzekufundira zvakanakira kuti vakafunda vachaona mushando wekushanda unovapa mare vakura.

Ndombi nemajaha vakasisa kuenda koofunda kuzvikora kuti ndxondo dzibeurwe vakone kunyora.

Kuzvikora kwekufundire kunoenda majaha nendombi kwakanaka ngekuti kunofundisazve mutambo dzakasiyana siyana.

Kufunda kwakanaka ngekuti ndombi nemajaha nendombi vanonga vasichayani, kuponiswa nekungwarirwa ngevakavabara.

Aibhukupi kana kunyora kunoita kuti muntu akone kupona basi. Ingaa mitambo iriyozve kumandau kwekufundirayo zvinoita kuti muntu athemuke mupfungwa.

Mandombi nemajaha zvakasisa kuenda kuzvikora kofunda. Ndikona kuti vakura vazozvifungiravo zvekuita zvingavaponesa mundaramo dzavo.

Ndombi ne majaha zvikaenda kundau dzeku fundira zvinova detsa kuti vaonewo mukuwo weku bhuya ne vamweni ne mukuwo weku bangaradza ne vamweni.

Muna mukufunda kwevana dzingaa ndombi kana kuti majaha kwakanaka ngekuti vanoona zvinovaaraidza nekudzidziswa magariro akanaka nevamweni mundaraunda.

Ndombi nemajaha ngazvione mukuwo wekuenda kumambatso ekufundira. Zvakanaka ngekuti vanoonawo mukuwo wekuaraidza ndxondo dzavo. Vanoonazve mukuwo wekufunda zvevasingazivi mumitambo.

Kufunda kwe vana kwakanaka ngendaa yekuti vakafunda zvinova detsera mu ndxondo dzavo kuziya mabikirwo anoitwa zvikafu zvino sisa ku ryiwa zvei detsera mwiri yedu.

Majaha achiri kuti samphukei ,nendombi dzichiri kusamphuka, zvakanaka kuti dziende koofunda, kuti ndxondo dzibeuke.

Mbatso dzekufundira dzakanaka kuti majaha nendombi dzichiri kukura vaende ngekuti vanofundiswa kunyora kuerenga nekuremeredza asharuka.

Ndombi, majaha zvakanaka kuti vaende mundau dzekufundira ndimona munokabangiwa mikabango mitsva inozotodetsera mukupona kwedu.

Kona kufunda kwe majaha ne ndombi kwakanaka ngekuti vafunda mu ndxondo dzavo munonga mo kabanga woona zviro zvakanaka zvino dakadza mu madziso avo.

Mundau dzekufundira mwakanasirirwa zvekuti muntu weshe unokona koofunda akasunturika. Kunewo midziyo iriyo ,inotwara vana kuenda navo kumitambo yakasiyana-siyana.

Ndombi nemajaha ngazviendeswe kumhatso dzekufundira. Zvinodetsa kuti mixlabango yavo ixlabange zvakati hwee. Vanokona zvee kunyora ekuerenga pakanyorwa.

Ayi mabhuku pii ega neku nyora kuno fundwa nge majaha ne ndombi dzedu mu zvikora vano funda zvino vadetsera muku pona kungaa kusona kunga kubika ne zvakando daro daro.

Zvinobangaradza ntombi nemajaha zvakawanda kumbatso dzekufundira. Ayizvekunyorapi nekuerenga kwega, kune zvinoitwazve zvemitambo zvinobangaradza ntombi nemajaha.

Kuzvikora kwekufundira kwakanaka kuti majaha nendombi, vaisa nemadzimai vaende. Ndikona kunobeurwa ndxondo dzekuti kutangwe zviro zvitsva zvingadayi zveizotidetsera.

Chakanakire kuti vasharuka, ndombi, majaha, madzimai, madhodha vafunde ngechekuti vanonga voziyawo zvakanakira kuchenesa miganga yevanogara.

Kufunda koguma derayo kwekoguma ndiko. Zvakanaka kuti ndombi, majaha, madzimai nevaisa vaende nekuti ndikona kunobva mutxabango mutsva.

Kufunda kwevasharuka, madzimai, nevaisa kwakanaka, ngekuti muntu unobeuka ndxondo wokona kushandisa nyara dzako kuti uone kupona.

Vasharuka vakura nemajaha nendombi vasamhuka vakasisa kuenda kofunda derayo ndikona kunoita kutindhlondo dzifunge zvakanaka.

Majaha nendombi vanosisa kuenda kundawu dzekufundira navasharuka zvee zvakanakira pakuti mundu unoziya kugara mundaramo yake pakarongeka uyezvee eyigara pakachena.

Majaha nendombi vakaenda koofunda vanotama nguva yekuhoba zvinodhakisa. Vanovhurika ndxondo dzekuti voita maponerei.

Hazvichina musharuka kana muchechana, muntu weshe wakasisira kutxonda kundau dzekufundira. Ndikona kunobeurwa ndxondo kuti nemitombo dzinedzi dzihluzwe dzekutirapa tipone.

Mandombi nemajaha vakaenda kumbatso dzekufundira vanodetsereka avazofungi ndxondo dzekooba mumamizi mevanthu.

Dziriyo ndau munyika mwetinogara nekundau kwetinogara dzekuti vasharuka vaendewo koofunda , zvinodetsera ngekuti ndikona kunobva mixabango mitsva inotidetsera pakurarama

Kwai ndombi nemajaha vasagega veikekehlera mundau dzekufunda ngavaende musiwo dzakabeuka vanofunda kutamba veibeuka pfungwa .

Kuti muntu kana kuti vantu vazoona zvihlayo zvepadenga mumishando kunge vafunda kuzvikora zvinofindwa zvepadera

Kufunda kwevasharuka koguma derayo kwakanakira kuti ndondo dzinonga dzokona kukabanaga zviro zvinodetsera mundaramo dzedu ndikona kunohluzirwa nemitombo inozoshanda muzvibhehlera.

Vasharuka vakanaka kuti vaendewo koofunda kona derayo ngekuti zvinoadetsera kuti vakone kuxabanga zvinoadetsera mundaramo. Kufunda kunoita kuti vantu vaonewo mukuwo wekubangaradza.

Zvakanakisa kuti vasharukwa , varumbwana ne ntombi vafunde ngekuti ndxondo dzinonga dzoxabanga zvopadera.

Muntu weshe kofunda akiti. Atichadi unyeya nyeya mumamizi mwetinogara muntaraunda dzedu

Mukuu wetiri kupona uno azvichadi kuunganidza ntombi nemajaha inga hata yakakungwa inoda kutwara hari, ngavaende kumambatso ekufundira vafundire zvinozovaponesa mundaramo dzavo.

Majaha, ndombi nhlekenezi nevaisa vakaenda kumbatso dzekufundira vanofunda zvinozoita kuti mundaramo mwavo zvireruke.

Mumiganga matinogara mane ndau dzekuti vasharuka vanokonawo kuenda kofunda, zvakanakira kuti vasharuka vakafunda avachazonesani mumamizi mevanogara.

Kufunda kwakanaka, kwakwenyika dzeshe, hazvichina kuti nyika iri. Kwakanakira kuti, unodzidziswa mishando yenyara dzako inokuponesa.

Zvakanakira kuti ndombi nemajaha vaende kofunda vanonga vokwanisa kuqxabanga zvekuita zvinozodetsera mundaramo dzao.

Kufunda kwabeuka kumuntu weshe kaki washarukwa vanobeurwa ndxondo kuti vaone kukabanga zvine shwiro.

Kufunda aku keti vaisa madzimai veshe vanosisa kuenda ko funda kuti ndxondo dzi beuke.

Dzingaa dhlekenezi azvizi kushata kuenda kundau dzekufundira fundo yepadera zvinodetsera kuti unozoxayawo zvinokunesa mukurarama.

Vasharuka ndinobhuya madhodha nemadzimai vakaendawo kofunda derayo vouya vanonga vokona kushandisa nyara dzavo kuti vapone nyika yotoenda mberi.

Kuti vasharukwa ndombi nemajaha vasenge zvikora zvederayo zvakanakira kuti kubveyo vanenge vane mazano matsva anotidetsera mukupona.

Kufunda kwevasharukwa kwakanaka ngekuti kunoita kuti mumamizi musagara mune kusaha muntu umwe naumwe anenge akabatika nekufunda kwake.

Kufunda hakuchina mukuru kana mudoko hakuchaketi. Zvakanaka kuti muntu weshe afunde kufunda kwepadera ngekuti unonga oofunga zvinomuponesa nguva zhinji nekushanda kutsetsa zvihlayo nezvimweniwo zvingadetsera mundaramo.

Kona kuzvikora kwevasharuka kwakanaka ngekuti ndikona kunobva mitabango mitsva, uyezve kwakanaka ngekuti ndikona kunonga kweihluzwa nekupepetwa mitombo inouya kotibetsera.

Kwai ndau dzekufundira dzevasharukwa, mandombi, majaha madzimai nevaisa kwai dzati tekeshe kuwanda nenyika ino. Zvinotoda kuti umweni ngaumwe akagara paari amuruke athonde kundau dzekufundira ndxondo dzibeuke.